Ogummaa jechuun dandeettii yookiin beekumsa namni tokko uumamaan yookaan muuxannoo gara garaatiin qabu jechuudha. Aadaa jechuun immoo dhalootaa dhalootatti kan daddarbu akkasumas eenyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuudha.

Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii naannoo tokko keessa jiraatan, ifa aduu fayyadamuun nyaata mataa isaanii kan qopheeffatan. Isaanis gmfaayidaa gara garaa qabu. Oksijiinii oomishuuf, nyaatakennuuf, ijaarsa gara garaaf, qilleensa qulqullina qabu eeguuf kan fayyadanidha.

Qonnaa jechuun adeemsa lafa qotanii oomisha garagaraa irraa argatan jechuudha. Kunis lafa qotuu fi loon horsiisuudha.

Maashinoota jechuun adeemsa maashina gara garaa fayyadamnee wantoota dheedhii tokko gara wanta bilchaate jijjiiruu dandeenyudha. Akkasumas maashinoota jechuun wantoota humna namaatti ulfaatoo ta'an maashinoota fayyadamnee gara salphaatti jijjiirrudha.

Rifeensa jechuun qaama namaa fi bineeldotaa muraasa haguugee kan argamu yemmuu ta'u, kunis bifa garaagaraa kan qabudha. Kan namaa fakkeenyaaf gurraacha ta'uu danda'a. Gosa garaagaraa kan qabudha.

Siyaasa jechuun tooftaa bulchiinsaa jechuu dha. Siyaasa jechuun akkaataa mootummaan tokko yookaan tooftaa mootummaan tokko ittiin biyya tokko bulchu jechuu dha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo dhugaatiin yookiin lallaafaan tokko itti gurguramuu fi bitamu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo iddoo nyaanni tokko itti bitamuu fi itti gurguramu jechuudha.

Asxaa jechuun wanta tokko beekkamtii addaa itti kennuu yookiin mallattoo ta'uuf kan tajaajiludha. Yookiin bakka bu'ummaa tokko kan bakka bu'u fakkeenyaaf suurawwan garagaraa ta'uu danda'a.

Alaabaa jechuun ibsituu biyya tokkoo jechuudha. Akkasumas faajjii biyya tokkoo jechuudha. Asxaan immoo mallattoo addatti dhaabbata tokkoof kennamedha.

Hawaasa jechuun walitti qabama uummata yookaan saba tokkooti. Hawaasa jechuun namoonni naannaa tokkoo yookaan iddoo tokko jiraatan walitti qabamanii kan argamanidha. Maatii jechuun dhiigaan yookaan dhalootaan mana tokko keessa kan waliin jiraatanidha.

Geejjiba jechuun deemsa yookiin imala iddoo tokkoo gara iddoo biraatti taasifamudha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa iddoo tokko deemanii daawwachuu jechuudha. Immiigireeshinii jechuun ammoo imala biyya alaatii gara keessaatti taasifamudha.

Kitaabota jechuun barreeffamoota dheeraa kan of keessatti qabatan jechuudha. Kanneen akka asoosamaa, kitaabota barnootafaadha. Matseetii jechuun ammoo barreeffamoota gaggabaabaa kan of keessatti qabatan kanneen akka walaloo. Gaazexaawwan jechuun ammoo barreeffama yeroo yerootti maxxanfaman jechuudha.

Alaabaan mallattoo tokkummaa abbaa biyyummaa yookaan eenyummaa ta'e kan tajaajiludha. Akkaataa fi haalluu adda addaa kan qabudha. Asxaan mallattoo yookaan wanta tokko bakka bu'uuf kan tajaajiludha.

Kuduraalee jechuun qaamolee biqiltootaa keessaa kan nyaataaf oolanidha. Kanneen jirmii fi hiddi isaanii nyaatamanidha. Kanneen akka qullubbii, kaarotii fa'a. Muduraaleen immoo qaamolee biqiltootaa ta'anii kan firiin isaanii nyaatamu kanneen akka burtukaanaa fa'adha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti barbaachisoo ta'an kan faayidaa guddaa nuuf qabanii dha. Kana jechuun kan jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti itti fayyadamnuu dha jechuu dha.

Daldala jechuun adeemsa tajaajila tokko yookaan oomishaalee tokko namoota gara garaatti bittaa fi gurgurtaa taasifamu jechuudha. Gabaa jechuun immoo iddoo oomishaaleen gara garaa itti bitamanii fi gurguraman jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookiin kalaqa uumamaan yookiin muuxannoo garagaraatiin argannu jechuudha. Aadaa jechuun immoo dhalootaa gara dhalootaatti kan darbu ibsituu eenyummaa saba tokkooti.

Beeksisa jechuun adeemsa odeeffannoo tokko ittiin dabarsinudha. Beeksisa karaalee garaa garaan beeksisuu ni dandeenya. Waraqaa gabaabaan kanneen akka raadiyoo, gaazexaa garaa garaan beeksisuu dandeenya.

Beeksisa jechuun bifa qindaa'aa ta'een oduu yookaan barbaachisummaa gara garaa kan ibsu yookaan dhiyeessii gara garaa kan beeksisu bifa gara garaa waraqaa gabaabaan, raadiyoo gara garaan kan qophaa'udha.

Beeksisa jechuun oomisha tajaajila gaara dhaabbatu tokkoo ibsuuf kan nu gargaaranidha. Beeksisa karaalee addaa addaan beeksisuu dandeenya. Isaanis waraqaa gabaabaa fayyadamuun, raadiyoo, gaazexaa kanneen kana fayyadamuun beeksisuu dandeenya.

Qonna jechuun adeemsa ittiin lafa qotanii oomisha yookaan midhaan sassaabbachuuti. Kana jechuun tooftaa qote bulaan tokko lafa qotee midhaan irraa sassaabbachuuti. Kunis loon horsiisuufaa of keessatti qabata.

Rifeensa jechuun wantoota qaama namaa fi bineensota garaa garaa irratti argaman ta'ee, kunis bifa gara garaa kan qabanidha. Fakkeenyaaf qaama namaa irratti kan argamu bifa gurraacha illee ta'uu danda'a, kan bifoota gara garaan ibsamudha.

Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii ifa aduu fayyadamuun nyaata mataa isaanii qopheeffatani dha. Biqiltootni faayidaa gara garaa qabu, isaanis oksijiinii fiduuf kana kana fa'aa gargaaru.

Oomishaalee suppermaarketii jechuun oomishaalee gurgurtaaf qophaa'anii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiran hundumaa kan of keessatti qabatuu dha. Innis tajaajiloota ummataaf gurguramuuf kan qophaa'an yoo ta'u, akkasumas gurguramaa kan jirani dha.

Oduu jechuun odeeffannoo qabatamaa fuula miidiyaa hawwaasaatiin iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti darbudha. Karaalee ittiin dabarsinu keessaa fuula miidiyaa hawwaasaa keessaa tokko raadiyoo garaa garaa, televizhiinii garaa garaatiin kan daddarbudha.

Kopheewwan jechuun kan miila keenyatti kaawwatamu ta'ee, balaa qaama keenya karaa miilaan dhufu nurraa ittisuuf kan gargaaranidha. Akkasumas kopheewwan kan miila keenyatti uffannu yookaan miidhaginaaf kan oolanidha.

Kuduraalee jechuun qaamolee biqilootaa kan hiddii fi jirmi isaanii nyaatamanidha. Isaan keessaa kaarota. Muduraalee jechuun immoo qaamolee biqilootaa ta'anii kanneen firiin isaanii nyaataman dinnicha kan kana fakkaatanidha.

Amantaa jechuun ilaalcha namoonni yookaan hawaasni tokko qabu waayee waaqaa irratti jechuudha. Kunis uumaa irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha.

Asxaa jechuun wantoota tokko tokko beekamtii addaa itti kennuuf yookaan mallattoo ta'uuf kan tajaajilu dha, yookaan bakka bu'aa wanta tokkoo bakka bu'uuf kan tajaajilu dha. Yookaan immoo eenyummaa wanta tokkoo adda baasee kan beeksisu dha.

Mana jechuun ijaarsa yookiin gamoo wantoota garaa garaatiif ooludha. Innis ijaarsa tajaajila gara garaatiif qophaa'e yookaan gurgurtaa gara garaatiif qophaa'edha. Mana jireenyaa jechuun garuu iddoo jireenyaaf qofa kan ta'edha.

Dhugaatiwwan jechuun dhangala'oowwan gara garaa kanneen akka alkoolii fi lallaafaawwan jechuu dha. Kun immoo sammuu keenya bohaarsuuf kan nu fayyadani dha.

Qonna jechuun adeemsa lafa qotanii oomisha irraa argachuuti. Qonni lafee dugdaa biyya keenyaa kan ta'edha. Qonna gosoota lamatu jira. Horsiisa loonii fi lafa qotanii bu'aa irraa argachuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomaa yookiin tajaajila mootummaan tokko uummataaf dhiheessuu jechuudha. Kunis mana barnootaa, ibsaa fi tajaajila fayyaa kan kennudha.

Oduu jechuun bifa qindaa'aa ta'een, karaa ifa ta'een, kallattii gara garaan iddoo tokkoo gara iddoo gara garaatti darbu jechuudha.

Oduu jechuun tamsaasa qindaa'aa kallattiidhaan darbu uummata tokkoof kan darbu kaayyoo kan qabudha. Tamsaasa kana yookiin oduu kana karaalee garaagaraan dabarsuu dandeenya. Kanneen akka raadiyoo, televezyiinii fi kan kana fakkaatanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookiin kalaqa uumamaan yookiin muuxannoo garaa garaatiin argamanidha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkooti.

Muuziqaa jechuun sagantaalee qindaa'aa fi miidhagaa ta'en miira nama kakaasu, bohaarsu akkasumas yaada namaa ibsuuf kan ooludha. Akkasumas aadaa fi seenaa walitti dhufeenya hawaasa tokko ibsuuf kan ooludha.

Bineensota manaa jechuun bineensota haawwasa tokko keessa jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota hawwaasa tokko yookaan uummata tokko irraa fagaatanii bosona keessa jiraatan jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti argaman ta'anii meeshaa hojii garaa garaaf, faayidaa garaa garaaf oolaniidha. Meeshaaleen manaa jireenya namaa keessatti barbaachisoo kan ta'an yoo ta'u jireenya namaa gammachiisuuf baayyee oolu.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa gara garaa kan of keessatti qabatu ta'ee, isaanis faayidaa gara garaa kan kennani dha. Fakkeenyaaf meeshaalee hojii, meeshaalee waraanaa akkasumas meeshaalee muuziqaa, kana kanafaa ta'uu danda'a.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqiltootaa nyaataman keessaa isaan muraasadha. Kuduraaleen hiddii fi jirmisaa kan nyaatamudha. Muduraaleen immoo firiin isaa kan nyaatamudha. Isaan keessaa dinnicha fa'aa.

Biqiltoota jechuun lubbu-qabeeyyii keessatti kan ramadaman yoo ta'an, isaanis faayidaalee garaagaraa kan qabaniidha. Faayidaalee isaanii keessaa kanneen muraasa kan ta'an oksiijiinii oomishuuf, nyaata kennuuf, qulqullina qilleensaa eeguuf, bakka jireenyaa kennuuf kan oolanii dha.

Siyaasa jechuun sirna bulchiinsaa jechuu dha. Siyaasa jechuun akkaataa mootummaan tokko ittiin biyya tokko bulchu jechuu dha.

Amantaa jechuun xiinxala yookiin ilaalcha yaada waa'ee uumaa irratti qabanii dha .Kunis Waaqni jira jedhanii amanuudha. Akkasumas amantii jechuun wanta hin argamne tokko akka waan arganiitti amanuu jechuudha.

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee ammayyaa akkasumas Meeshaalee suphaa garaagaraaf nu tajaajilan yoo ta'an, isaan keessaa kompiitaroota garaagaraa, bilbiloota garaagaraa kan kana fa'aadha.

Beeksisa jechuun tamsaasa odeeffannoo qindaa'aa ta'ee kan ittiin oomishaalee garaagaraa ittiin beeksisnuu dha. Karaalee ittiin beeksisnu keessaa tokko waraqaa gabaabaa irratti akkasumas raadiyoo garaagaraa fayyadamuudhaan beeksisuu dandeenya.

Kuduraalee jechuun qaamolee biqiltootaa ta'anii nyaataaf kan oolanidha. Kuduraaleen hiddii fi jirmi isaa kan nyaatamanidha. Fakkeenyaaf kaarotii fa'aadha. Fuduraaleen immoo kan firiin isaanii nyaatamanidha.

Barumsa jechuun maddaawwan dandeettii garaagaraa irraa argachuu dandeenyudha. Akkasumas muuxannoo garaagaraa irraa argachuu dandeenyudha. Kun immoo kan taasifamu barataa fi barsiisaa gidduutti akkasumas jijjiirama amalaa kan argachuu dandeenyudha.

Qonna jechuun adeemsa oomisha tokko ittiin oomishan jechuudha. Kunis karaalee lafa qotanii, albuuda baasanii oomisha tokko argachuu jechuudha. Kunis loon horsiisuu illee kan of keessatti qabatudha.

Asxaa jechuun mallattoo ibsituu yookaan mallattoo addatti waan tokko ibsu jechuudha. Yookaan bakka bu'ummaa waan tokkoo ibsu jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun adeemsa yookaan imala wantoota tokko yookaan oomisha tokko iddoo tokkoo gara iddoo biraatti dabarsinudha. Kunis karaalee adda addaan kan gaggeeffamanidha. Isaan keessaa tokko konkolaataa, dooniiwwan, xiyyaara gara garaa fayyadamuu dandeenya.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti argaman ta'ee; kan jireenya namaa keessatti ga'ee guddaa qaban yookiin jireenya namaa gammachiisuu keessatti ga'ee olaanaa taphataniidha.

Seera kabachiisaa jechuun warroota seera kabachiisuuf yookaan olaantummaa seeraa tiksuuf bobba'an keessaa isaan tokkodha. Kun immoo kan inni raawwatu karaa humnoota hidhatan kan akka poolisii, humna nageenyaa garaagaaradha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookaan beekumsa, tooftaalee namni tokko hojii tokko raawwachuuf yookaan rakkoo tokko furuuf itti fayyadamudha. Aadaa jechuun immoo dhalootaa dhalootatti kan darbu yoo ta'u, eenyummaa garee tokkoo kan calaqqisiisudha

Ispoortii jechuun jabeenya qaamaa cimsuuf kan barbaachisudha. Ispoortiin jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaa yoo ta'u, cimina qaama keenyaaf, dandeettii gara garaa kan nuuf kennudha.

Daldaala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa tajaajila gara garaatiif taasifamu dha. Gabaa jechuun immoo iddoo itti tajaajilli gara garaa itti bitamanii fi gurguramani dha.

Faashinii jechuun bifa addunyummaan biyya alaa irraa gara biyya keessatti kan seenu jechuudha. Yookiin biyya keessaa gara biyya alaa deemu jechuudha. Kunis karaalee garaagaraan ibsamuu kan danda'udha.

Ogummaa jechuun dandeettii jechuu dha. Kalaqa jechuu dha. Dandeettii rakkoo tokko ittiin furuu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo dhalootaa dhalootatti kan darbu yookaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuu dha.

Beeksisa jechuun adeemsa odeeffannoo qindaa'aa tokko ittiin dhiyeessinudha. Kunis karaalee garagaraan ta'uu danda'a karaa kanneen akka waraqaa gabaabaadhaan yookaanimmoo radio garagaraa fayyadamuudhan meeshaa tokko beeksisuuf kan gargaarudha.

Biqiltoota jechuun lafa kanarratti kan argaman warroota firii buusan akkasumas firii hin buufe yoo ta'u, ifa aduu fayyadamuun nyaata mataasaanii qopheeffachuu kan danda'anidha. Isaanis fayidaa garaagaraa kan qabanidha.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin lallaafaan qaama namaatiif barbaachisaa ta'e itti gurguramu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo mana nyaanni qaama namaatiif barbaachisaa ta'e itti gurguramu jechuudha

Bineensota manaa jechuun bineensota hawaasa yookaan uummata tokko wajjin jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota nama irraa fagaatanii bosona keessa jiraatan jechuudha.

Kitaabota jechuun barreeffama dheeraa kan akka seenaa, asoosama, kitaabota barnootaa kan of keessatti qabatani dha. Matseetii jechuun barreeffama gabaabaa kan akka walaloo, seenaa gaggabaaboo of keessatti qabatani dha. Gaazexaawwan jechuun barreeffama yeroo yerootti maxxanfaman ta'ee, odeeffannoo qabatamaa kan kennani dha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun adeemsa tajaajila tokko yookaan namoota tokko iddoo tokko irraa gara iddoo tokkootti dabarsuuf nu gargaaranidha. Isaan keessa warroota geejjibaaf oolan baabura, xiyyaara, doonii Kan kanafa'adha.

Daldaala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa namoota garaa garaa gidduutti taasifamu jechuudha. Gabaa jechuun immoo iddoo itti bittaa fi gurgurtaan garaa garaa itti taasifamu jechuudha.

Oduu jechuun tamsaasa kallattii iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti tamsa'udha. Kunis sababa garaagaraatiin kan ta'udha. Karaalee oduun ittiin tamsa'an keessaa tokko karaa raadiyoo garaagaraa ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo dhugaatiin garaagaraa kuufamee itti gurguramuu fi itti argamudha. Manneen nyaataa jechuun immoo iddoo nyaatni aadaa garaagaraa itti gurguramuu fi itti bitamudha.